Noba banuu la zeŋ, ka biiri bata be be. Ba zaa de la nutoore toore ba nuuriŋ,. Ba zaa su la kparnuwoori, a biiri deme waa la toɔraa ane a nembɛrɛ. Ka dɔɔ meŋ su kparnu-ŋmaara, ka ba zaa zeŋ ka folaware biŋ ba niŋe e dɔrre ane zeer.

Bondirii la bԑŋ bebe ka mui bebe ka taaleԑ bebe ka kabegi bebe ka leetus aneŋ ooneͻse a bebe ka bͻͻdeԑ meŋ bebe. Kaa ama zaa zaa lantaa a leԑ bondirii.

Noba banuu la ka lɔɛ are ba puoriŋ lɔɛ ayi. Kaŋa e la pelaa ka kaŋa e vaare ka dɔɔ de kolee a pare a lɔre onaŋ naŋ e vaare zu Kyɛ su kparre zeɛ a are a lɔre puoriŋ. Ka yi kpoŋ kpoŋ kaŋa are koo ziiri mine waa suuni koo ziiri mine waa peɛle.

Noba la zeŋ ka a dɔɔ taa sola panɛl, a taa la waayɛre ka biiri are a kaara kyɛ ka o meŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo kyɛpãã erɛ. A sola panɛl zie kaŋa e la dɔre ka a ziiri mine waa peɛle.

Lͻԑ ne nensaaleba zaa la be a zie ŋa, kyԑ a lͻԑ e la yaga gaŋ a nensaaleba. A lͻԑ mine e la peԑle kaa mine sͻgelͻ. Kaa yie mine daŋkyime e zeere. Kaa noba mine su kpare- peԑle ka ba mine su bonsͻgelͻ.

Dͻͻ la bini o sola paan. O biŋ la boma yaga a kͻge a sola paan ka a mine e sͻgelͻ ka a mine e peԑle. Kaa dͻͻ na meŋ te are o tͻͻre zaa o yoŋ. O meŋ boma biŋ kͻge la yaga. O taa orͻba zeԑ ane bonsuun kyԑ ka o takoroo a meŋ taa boma gya.

Ba ŋmeɛrɛ la bɔlle, ka noba yaga be a bɔle ŋmɛ pake poɔ. A bɔlŋmeɛrebɛmine eŋ la sɔgesere ka a e dɔre ane zeere kyɛ ka ba eŋ nɔɔtesɔgelɔ a seɛ kuri sɔgelaa su kpare peɛlaa ka o puorin taa namba zeere. Ka kaŋa meŋ su kpare peɛlaa ka o ka o taa dɔre ane sɔgelɔ. ka o meŋ seɛ kuri sɔgalaa kyɛ ka o nɔɔteɛ e ….

Soala panal ayi la biŋ ka noba ŋmaa gyili. Ba mine su la bonzeere kyɛ de boma ka e suuni ka ba pare pare ba bɔgeŋ. Ka aba mine meŋ a meŋ nyɔge taa nuuri ka teere are ba …

Noba laŋ la taa yaya yaga zaa. Ba yaga zie zaa su la kparesɔgelɔ ane kurisɔglɔ. Ba mine zu kɔɔlɔ e la peɛle, ka ba yaga zie zaa meŋ a hɔgle sapig-tɛɛtɛɛ, ka ba biŋ kũũ daga meŋ a peɛle ba, kyɛ a noba yaga zie zaa are la dendeŋ kyɛ ka ba fẽẽ a zeŋ teŋɛ